Pejy miresaka momba ny rafia. Ny rafia moa afaka hanaovana tafo, afaka anaovana rindrina ihany koa any amin'ny faritra hafa izay tsy eto ampovoantany eto Madagasikara.

Ny tena ahafantarana azy ity dia rehefa mihinana hanina eny an-tsena dia mangataka ron-da sopy ary ataony ao anaty vilia jobo dia omeny an'ilay mpangataka.

Vehivavy somary botabota mirandrana, manao amboniny fohy tanana mampiseho sandry maitsomaitso, ary manao zipo somary loko maintimainty mazavazava. Miankina varavarana izy, ary mirandrana ny volony.

Ankehitriny noho ny teknolojia efa mandroso dia misy ny fitetehana, karoty, kokombra, tsy mila antsy fa hatsofoka fotsiny. Ilay voankazo na ilay legioma dia ilay fitaovana no mitetika azy.

ytanora maromaro mivory miresaka fanaovana sary sy mampiseho ny fahaizamanaony ny sasany manao satroka ny sasany tsia ny sasany manao sary ny sasany mampidera ny sary vitany ary ny sasany miresaka samy amin'izy ireo

Fandidiana hazo no tena ahafantarana azy. Misy fitazomana hazo ary misy lohany vy. Misy maranidranitra ny nifiny; fa amin'izao efa misy tsy hazo fa tonga dia vy ranoray; fa izy ity dia misy hazo ary misy vy eny amin'ny lohany.

Pejy voalohany ny gazety Taratra miresaka "Moto" sy fiara enina voafoakan'ny "Taxi Be" anankiray, miresaka ihany koa tolotra ao amin'ny "Telma Madagasikara", miresaka momban'ny filaminana eo amin'ny governemanta.